Atura man gitye gin adek ma kingi tye macok atura man udongo i kom lum i wi atura eni nyig kic tye upye iye nyig kic man pye i iatura wek inongo moc cam ma gitiyo kede me yubo moo kic